Teebuli n-zaya ka kuɣu za m-baɣi li ka dufɛya pa kuɣu maa zuɣu kulooki nyɛla din tabi dukpuni dukpuni maa nyɛla din peenti peenta piɛlli kuɣu shɛŋa nyɛla din ʒe takoro maa shee ka bɛ zaŋ pateesa zaŋ niŋ takoro maa laatinima nyɛla din be duu maa ni.

Kaaba n zaya ŋɔ bɛ chenimi n gindili bin cheni maa sheba yela sitiri piɛla ka sheba ye sitiri sabila tingbani maa nyɛla zaɣa piɛlli kaaba maa nyɛla din penti penta sabinli jiŋa m boŋɔ9ya mee gba n zaya ŋɔ.

maik nim n bɔŋɔ niraba nyɛla bin ʒɛ zuɣusaa ka gbubi kamɛra nima linjin doo nyɛla ŋun gabi bi ni bi nyɛla bin yɛ siriti kara kara yino maa nyɛla ŋun yɛ liiga dozim

Loori n-zaya ŋɔ loori maa nyɛla din peentila peenta piɛlli di zami m-baɣi waya niriba nyɛla ban tam waya maa zuɣu ka shɛba wuɣi bɛ bɔɣiri zuɣusaa yino nyɛla ŋun be gbunni yino nyɛla ŋun ye liiga buluu ka wuɣi o bɔɣiri ayi zuɣusaa.

Loori n zaya ŋɔ doo nyɛla ŋun be loori maa puuni ka yihi o zuɣu na dipuuni ka gahari o nuhi ka ye liiga piɛlli ka pili zipil'ʒee Paɣasara mini nachimba nyɛla ban be loori maa kpaŋa ka wuɣuri bɛ nuhi o gaharibala nuhi loori maa nyɛla din penti penta sabinli.

Jiŋli n zaya ŋɔ jiŋli maa nyɛla jiŋ'karili di nyɛla din penti penta yelo mori m be di gbinni ŋɔ tibila gba n saya ŋɔ loori nima n za jiŋli maa tooni ŋɔ yiŋga nyɛla din penti penta sabinli niriba n zaya ŋɔ niriba maa sheba nyɛla ban pili zipiliti.

Baaji n bɔŋɔ doo nyɛ ŋuni vori li bi nyɛla bani chɛna mori n bɔŋɔ bi yino n bɛ yɛanga ka pili zupiligu yino mi nyɛla ŋuni zaŋ bini piɛlli zaŋ pili o zuɣu ka nyaɣi baaji.

Linjima nima n zaya ŋɔ yino nyɛla ŋun gbibi malifa ka kpa ninkpara bɛ nyɛla ban pili zipilti tia n zaya ŋɔ yili n zaya ŋɔ bɛ nyɛla bin cheni palli zuɣu laati gba n zaya ŋɔ linjin'doo ŋɔ nyɛla ŋun ye liiga buluu.

Kom n doya ŋɔ binkɔbiri nyɛla bini bɛ kom maa gbuni shɛba yuri li tihi nyɛla dini sa kom maa nangbani kpaŋa mori gba nyɛla dini bɛ kom maa nangbani kpaŋa binkɔbiri maa shɛba nyɛla binkɔbi kara ka shɛba nyɛ binkobi baligu.

Bongo zaya ŋɔ tia gba n zaya ŋɔ niriba n zaya ŋɔ doso nyɛla ŋun nyaɣi baaji ka kpa ninkpara bɛ nyɛla ban diri alizama do'so nyɛla ŋun be bongo maani n nyɛ ŋun ye liiga chingoŋ kala ŋɔ.

duu n ʒɛya ŋɔ teebuli gba n ʒɛya ŋɔ kuɣu n ʒɛya ŋɔ jiŋlaa mini kapu gba nyɛla din tam teebuli maa zuɣu duu maa nyɛla din nyɛ du tampilim duu maa gba nyɛla din peenti peenta tampilim

Dukpuni zuɣu ka duronhi niŋsalinimpa ŋɔ ninsalnim maa bɛla yaɣili yaɣili shɛbi nyɛla ban dukpuni maa zuɣusaa ka shɛbi mi bɛ gbun ni bin duronyi niŋsal shɛbi paŋɔ bi shɛbi nyɛla ban mali zabiri shɛbi mi nyɛla ban so mukuru jihi

paɣisari mini nachimba n zala ŋɔ be nyɛla bini wari waa doba maa nyɛla ban kobi chɛnina be shɛɛ tariga yino maa nyɛla ŋɔ so jinjam paɣbaayi n zaya ŋɔ yino maa gba nyɛla ŋɔ gobi chɛnichɛni o nyɛɣi tariga

paɣaba n ʒɛya ŋɔ bi nyɛla paɣaba ata ni bia yino paɣaba maa puuni yino nyɛla ŋun koondi saɣari ka paɣaba ayi mii nyɛ bin paɣari ŋmana bia yino maa mii nyɛla ŋun ʒiya teebuli n ʒɛya ŋɔ tahapɔŋ n pa dizuɣu ŋɔ

niriba n-zaya ŋɔ bɛ nyɛla bana tumdi tandi tuma yino maa nyɛla ŋuni piri nusur’ piɛ-la ka zaɣ’ buluu gabi di puuni o nyɛla ŋuni pili hɛlimenti ʒee ka pili zupil’ taŋkpaɣu gabi di puuni yino maa mi gba nyɛla ŋuni pili hɛlimenti dozim ka ye liiga buluu ka zaɣ’ dozim gabi di puuni dikpuna maa nyɛla din na bi peenti bulookunima maa shɛŋa nyɛla bɛ ni mali tamdi taba zuɣu ka niŋdi tandi mali

Teebuli nzɛyaŋɔ ka kum nyɛ din ʒɛ tɛɛbuli maa gbuni niriba nyɛla ban zi kuɣusi maa zuɣu ka do yino yiɣisi ze kuɣusi maa kpanŋa mori ka bi zan tingili kuɣusi maa mini tɛɛbuya maa ka zi dipuuni

Jiŋli n zaya ŋɔ jiŋli maa nyɛla din penti penta piɛlli ka bɛ zaŋ dari n zaŋ tuntu jiŋli maa dikpina maa paɣaba mini dabba n zaya ŋɔ bɛ sheba nyɛla ban gbaya ka sheba za zuɣusaa.

Niɛma n doya ŋɔ dobba ayi n nyɛ bin kana ti zaya ka tiriti niɛma ŋɔ paɣa nyɛla ŋun zaya ka kpabi bia nitiba ashem gba nyɛla ban be nyaanga ŋɔ niɛma maa sheŋa nyɛla din doya ka sheŋa nyɛ din yiliya teebuli n zaya ŋɔ.

yili n zaya ŋɔ paɣba mini da ba nyɛla ban ʒɛ dondoŋɔaa puuni gungona n ʒɛ bɛ tuuni ŋɔ shɛba nyɛla ban ʒɛ gongona maa tuuni n ŋmɛrili ka ban mi ʒɛ nyɛŋa maa kpahirila bɛ nuhi niribaayi shɛba nyɛla ban yɛ kɛntɛ ka yino mi yɛsimgilitɛ

Dakuɣa n doya ŋɔ be nyɛla ban zaŋ taabo zaŋ pa da kuɣa ŋɔ zuɣu kom n doya ŋɔ da kuɣa maa nyɛla din bɛ kom maa ni yili n zaya ŋɔ bi kpɛhila yili maa takoro galaasi liga nim nyɛla din pa mii zuɣu yili maa dikpuna nyɛla din kurigi kurigi.

Moto n zaya ŋɔ so n ʒi dizuɣu afa so n zaya ŋɔ o yela liiga buluu ka pili zipiligu ka kpa ninkpara o mini paɣa so n diri alizama paɣa maa yela liiga piɛlli ka gbibi baaji do'so n kuriya ŋɔ doo maa yela liiga ʒee ka so jinjiɛm sabinli.

Teebuli n zaya ŋɔ kuɣu nyɛla din za m baɣali paɣa mini doo n nyɛ ban ʒi kuɣu maa zuɣu paɣa maa nyɛla ŋun gbibi baaji ka zaŋ o nuu n zaŋ tabi o jirili bukunima nyɛla din pa teebuli maa zuɣu anfooni nima nyɛla din tabi dikpini.

Duu n zaya ŋɔ duu maa nyɛla fin penti penta piɛlli Paɣasara ni nachimba nyɛla ban zaya sheba tabila bɛ shehi ka nyaɣi baaji nima doo n zaya ŋɔ doo maa nyɛla ŋun ye liiga piɛlli.

Paɣa so n ʒiya ŋɔ neesi ŋɔ nyɛla ŋun yɛn chibi o shɛriga neesi maa nyɛla ŋun yɛ sitiri piɛlli ka niŋ noosi maks paɣa so o yɛn chibi shɛrigi ŋɔ gba niŋla noosi maks ka yɛ liiga piɛlli paɣa so gba ʒi o tooni o gba nyɛla ŋun niŋ noosi maks dɔbi shɛbi nyɛla ban ʒɛ zuɣusaa ka gba niŋ noosi maks bɛ puuni yino nyɛla ŋun yɛ liiga piɛlli ka so jinjam savinli

gaana fulak so n nyɛ ŋun gbubili ka yɛ liiga piɛlli ka nyaɣa baaji niraba nyɛla bin ʒi bi nyaanga shab ʒimi ka tiɛ bi naba ayi shab nyɛla bin ʒi kuɣusi zuɣu yino nyɛla ŋun ʒiya ka zaŋ o nugaŋ zaɣ pa kuɣu maa zuɣu

teebuli nʒɛya ŋɔ kuɣu n ʒɛ n baɣali ŋɔ paɣa nyɛla ŋun ʒi kuɣu ŋɔ zuɣu buku nim nyɛla din pa teebuli ŋɔ zuɣu gɛro n ʒɛya ŋɔ paɣa yino nyɛla ŋun ʒɛ zuɣusaa paɣa yino mii gba nyɛla ŋun ʒiya ka gbubi foon

Bia n doya ŋɔ paɣa ŋɔ nyɛla ŋun gbibi bia ŋɔ paɣa so n za o nyaanga ka zaŋ o nuhi n zaŋ pa taba o nyɛla ŋun ye liiga sabinli ka zaŋ liiga piɛlli n zaŋ ye m pa dizuɣu yino mee gba n zaya ŋɔ teebuli m boŋɔ.